Omukishushani eki nindeeba enjoki enjoki nyingi munonga ezimwe ziry'omumwanya ezindi ziry'ahansi omw'itaka ezindi ziriyo nizitemba ebidongo ebisiika ezindi ziriyo nizitomerangana.

Ekishushani ninkireebaho omushaija ajwaire esaati erikwera nana vesti erikwiragura ndeebaho abantu aharubaju ndeeba enkoko zirunzire omukikomera kyazo

Ekishushani eki nindeeba enjoki enjoki nungi munonga ningireba eri omu kimuri eriyo eriyo neeronda obwoki bwayo omu kimuri kiine kiine amabara harimu aga kinekye harimu

Ekishushani eki nikyoreka nikyoreka itaka rihango ririmu emiti ririho enshozi nindeebamu emisiri y'abantu ndeebamu emiti etari miraingwaho gwaburi gumwe emiringo mingi

Omuri eki ekishushani nindeeba enjoki ezimwe zikwatiine ezindi zerunzire omu bicweka bitari bimwe na bimwe aha mukono gwaburyo hariho ekirundo naha mukono gwabumosho hariho ekirundo

Nindeeba embuzi nindeeba amatungo nindeeba embuzi itano ziri omukishaka ziriyo nizironda ebyokurya omukishaka harimu ebiti ebibisi harimu ebiti ebyomire

Ekishushani eki eki nikyoreka omukazi ajwire gomesi aine entaara nagyezaho kweera ebihimba ebiyaruga kwiha omumusiri ebisharwire.

Ekishushani eki nikyoreka abakazi babiri bashutami omu nju yaabo bari aha kompyuta haine ebi bariyo nibaganiiraho, omwe ajwire esweta ya mutare ondiijo ajwire esweta erikwiragura

Ekishuushani eki nikyoreka eseenene, eseenene ezibarimu nibasiika harimu obutuunguru harimu eseenene ezahiire harimu ezitakahire bariyo nibaziteeka

Ekishushani eki nikyereka abantu basitami buri omwe aine esihani ndeebamu abakazi ndebamu omwana muto asutami ahansi bariyo nibarya emere

Omuri eki ekishushani nindebamu emiti, emiti yonka nindeeba emiti yonka ,amaisho gayeyongera kuriya ndeeba ensozi, ndeeba n'ebicu

Ekishuushani eki nikyereeka abakazi babiiri abashemerirwe omwe aheekire akadeeya keeye aha mutwe bekoomire ebitambara omumutwe nikyoreka enju y'omuntu aharubaju nikyoreka ebimeera nka ebikwijo n'ebitookye

Ekishushani eki nikyoreka enturege ziri omwirindiro ry'enyamaishwa omukishaka nindebamu n'ebindi ebinyamaishwa enyuma yabyo biri omukishaka kirungi munonga.

Ekishuushani eki nikyoreka enjoki etekami aha mutwe gw'ekimuri ky'amabara ga mushana enjokio neeyoreka ngu neeronda obwoki, enjoki ebonire y'ekinyankore nugi

Ekishushani eki nindeeba baasi zirikutwara abantu nindeeba abasuubuzi bomumuhanda bariyo nibagyezaho kuguza ebintu byabo omu basabaze nindeeba baasi neya Uganda

Nindeeba omushaija ajwire tishaati eya mutaare, ajwire egofiira erikutukura aine ekaito, ari omu byoma, ariyo n'abyosya n'amashanyarazi

Ekishushani eki ninkirebamu omushozi ndeeba amaju ndeeba emiti, ekishushani kirimu amaizi.

Ekishushani nikyoreka abaana babiri nikyoreka n'abandi bantu abari omurubaju nikyoreka enju z'obufuuha nikyoreka emiti nindeeba abaana babiri bariyo nibazaana omuzaano

Ekishushani eki nikyoreka orurembo, orurembo ruhango munonga, nikyoreka enshozi nazo zirimu amaju, wahika kunuya nooreeba amaduka abantu bariyo nibaguza noreebamu amushaija wapiki ariyo natambura noreebamu abantu bariya noreebamu oruguuto rwakorasi omwanya murungi munonga

Ekishushani eki nikyereka orugari, orugari barutire ahansi, ahansi hamutaare , orugari rweine amabara mingi otairemu agakutukura harimu amabaara g'omushana, harimu amabaara gamusenene , harimu amabaara gakwiragura.

Nindeeba ekishushani eki nikyoreka ekyombeko Kya mapeera ahaiguru yakyo hariyo ebicu omuntu ayakitera ekishushani nindeeba arinka akakitera ahansi ahansi yakyo.

Nindeeba enju z'abantu ndeeba etookye z'abantu ndeeberakimwe hariyo n'eshoozi gumizamu ndeeba emiti erimu nekura ndeeba n'orugo

Ekishushani nikyoreka orurembo ruhango rwine ebyombeko rwine ebiti rwine akashozi haiguru nindeebayo ebicu na waya zamashanyarazi ziriyo nizirabarabamu emotoka ziriyo nizitambura

Ekishushani eki nikyereka orwato ruhango, omu orwato orwato ruri omu nyanja harimuu hariho orushozi hariho omugongo omugongo harimu ebiti, orwato ruriho nabantu bariyo nibatambura

Ekishushani ninkireebamu nindeeba ekicuncu kiri omu kishaka ekicuncu kizoire kizoire amaisho nikihango munonga

Ekishushani eki nikyoreka omwani mubisi omwani mubisi tugwakashoromirwe guri ahakitaagi kayo kyagwo amabara ga musenene tibakagushoromire gukiri omumusiri.

Ekishushani eki nikyoreka enjoki ziri aha kisigye zirunzireho ziriyo nizitekamu obwoki nindeeba n'ebindi bimuri aharubaju.

Ekishushani eki nikyereka omutsigazi omushaija ,omutsigazi ayemerire enyima yomushaija ogu omurema ashutami omu kagari, bariyo nibamwegyesa kuzaana omuzaano gwomupiira kutambika omubasiketi

Ekishushani eki nikyoreka enshozi kyoreka enyanja mpago kyoreka namatungo ndeeba amaato gapakingire aharubaju rwamaizi.

Mu kishushani ninkireebamu enju nyingi zimwe ziri omu nshozi ezindi ziri omu kashuumo ezindi ziri omu mahanga enkuru nindeebamu enkuru n'ensya nindebamu emiti ndeeba abantu

Nindeeba omukazi n'omushaija omukazi aine ente ibiri zirya aha miguha, ariyo naaziriisa omushaija, ari omu kiturakita, ariyo nakivuga

Nindeeba abantu bingi omururembo, abamwe bari omu motooka ahiguru ondiijo ayebembire ayine furaga agihanikyire abandi bariyo nibatambatamburamu, baryo omururembo nindeba ahiguru enjjura yahiika ee---.